Lɔɛ kpaa koɔre zie la ka lɔɔre ŋa naŋ boɔloo torɔtorɔ a wa are ka ba eŋnɛ a kaa dɔɔ kaŋa naŋ are seɛ torɔzɛ la a eŋnɛ a kaa o gbɛre kaŋa pare lɔɔre zu kyɛ koo gbɛre ka kaŋa meŋ beŋ teŋɛ kyɛ koo eŋnɛ a kaa.

Lɔɛ kaa koɔre zie la ka a lɔɛ wa are ka ba eŋa kaa nobɔ bayi meŋ la be a be a eŋa a lɔɛ a kaa a lɔɛ naŋ be a be meŋ e la lɔɛ anaare are kyɛ ka ba paŋ a eŋnɛ a kaa.